Hoampiseho faritra arovana mitsivalana ny fanehoana azy ary mitodika miankavia. Ao anatin'ilay faritra voaaro misy bozaka maniry ary misy hazohazo fohifohy vitsivitsy ao anatiny eo am-pifoany.

Sary famantarana boribory lehibe miloko maintimainty ny ivelany misy anaran'ilay orinasa , fotsifotsy no lokony ilay anaran'ilay orinasa dia ny ao anatiny dia misy ilay zavatra atao miloko fotsifotsy ary ny soratra miloko maintimainty.

Vehivavy anankiroa miara-maka sary eo alohan'ny zaridaina. Misy ravinala ao aorianan'izy roavavy. Miara-mitsikitsiky; ny iray manao solomaso sy lokomena; samy borivolo, ny iray maintimainty volo, ny iray misy menamenakely ny volony. Manao fanamiana mitovy tahaky ny any amin'ny antokom-pihira.

Kahie fanaovana fanazarana miloko karazany maro, miendrika voninkazo. Misy mavo, misy mena, misy manga ao anatiny eo amin'ilay fonon'ilay kahie dia misy faritra fotsifotsy ahafahanao manisy ny anaranao sy ny anaran'ny fianarana misy ianao.

Loko anankitelo mizara telo tsara ny ambony sy ny ambany mitovy mangamanga ary ny ampovoany kosa fotsifotsy misy kintana amin'ny loko mangamanga anankidimy.

Sakafo matsiro no tazana eto ravitoto sy henakisoa tena tian' ny malagasy, misy rondroniny kely ao anatin'ny vilia fotsy be, mipetraka eo ambonina latabatra voahaingo tsara, misy lambany tahaka ny vita amin'ny landy.

Tsena fivarotana legioma, ahitana ilay mpivarotra mipetraka ery aoriana manao pataloha miloko volontany. Eto anoloana kosa ahitana ireo zavatra izay varotany, ahitana anana milahadahatra ary eo ambony kosa ahitana ireo karazana maintsokely toin' ny tongolo maintso.

Ampahana trano : rindrina miloko mavokely, misy varavaram-pitaratra. Eo ambanin'ny varavaram-pitaratra misy ny anaran'ilay banky mpampindram-bola izay sary famantarana azy.